Lɔɛ kaa emmo zie la ka lɔɛ anaare are ka ata waa lɔsɔglɔ ka dɔɔ eŋnɛ kaa kaŋ poɔ a dɔɔ sue kparrezeɛ a seɛ koresɔglaa ka a lɔwaaloŋ a e tɛɛtɛɛ.

Dɔbɔ gyɛmaa la are ka bamine leɛ kaara taa yele yɛlɛ ka bamine bonsuuri legri doɔre ane peɛlli ka lɔ bɛrɛ bɛrɛ gyɛmaa meŋ be ba puoreŋ.